Igumbi labantwana abasaqala ukufika esikolweni lilezihlalo ezilemibala etshiyeneyo, eluhlaza lezilithanga. Umgwembe ubamkhulu ukwenzela kuthi nxa umbalisi ebhala abantwana benelise ukubona lokhu ayabe ekubhala.

isikolo sebanga eliphansi basegumbini labo lokufundela egumbini leli lmbala etshiyeneyo ekhanga emehloni wabantwana besikolo izitulo zabo zilembala ehlukeneyo ukuze abantwana befunde leyo mbala

Abafundi bebanga eliphansi besezifundweni zabo ngaphandle kwegumbi lokufundela lababantwana kuqakathekile ukuthi izifundo zabo zibe ngezokudlala ngoba inqondo yabo iyabe usafuna ukuba bebe bekholisa besafunda ukwenzela ukuthi bezwise masinyane njalo bejabulela izifundo

Umntwana angafikisa iminyaka emine kuqakathekile ukuthi aye esikolo ayethola ufundo lwabantwana olulingana ibanga lakhe. Lokho kuzamncedisa nxa esesiya kwelinye ibanga ngoba kuqala umntwana esesemncinyane kusiyakusiya kulingana lebanga lakhe.

Abantwana abasakhulayo bathanda ukudlala lokuhlabela, ngakho kulemfundiso yabo okumele beyifundiswe besasebancane ukukholisa lokudlala lokubhalabhala ngezinto ezitshiyeneyo.

"Bantwana bantwana wozani ekhaya",leyi yingoma ehlatshelwa ngabantwana besesikolweni sabo lapha abafundiswa izingoma bethole lemfundiso elingana ibanga labo elibalungiselela ukuthi nxa sebesiya emfundisweni engaphezulu babeyazi.

Ezincane ziqakathekile ukuthi lazo ziyefunda okulingene ibanga labo. Kuqakathekile ukuthi bayithole leyo mfundiso abazakhula layo njalo abazayisebenzisa sebesiya kwelinye ibanga eliphezulu lezemfundo.

Izifundo zebanga eliphansi. Hayi ingwalo zabantwana zihlala esikolo. Zigcinwa kumakhabothi, ayabe efakwe emagumbini abo okufundela..lngwalo lezi zifakwa kuhle ukwenzela ukuthi kube yindawo ebukekayo, njalo nxa udinga ugwalo oluthile, uyenelise ukulubona.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi kulesincediso esitshengisa ngezithelo ezitshiyeneyo izithelo zibhaliwe ngamabizo njalo kulemifanekiso yezithelo okuncedisa abafundi ukwenzela ukuthi bazibalele babone ukuthi izithelo yiziphi zakhona .Eceleni kwaleso sincediso kulomgwembo oyabe umnyama tshu.

Abantwana besifundo sebanga esiphansi Begqoke impahla zabo zokufunda. Izikipa ezilombala oyinavy. Kanye leziketi lamabhulugwe ezilombala oyinavy. lsakhiwa sesikolo lesi yizitina eziyabe zibomvu. Ezilophahla olubomvu.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi besesikolo sabo esilamafasitela alombala oluhlaza tshoko bagqoke impahla zabo zokufunda izikipa ezilombala oyisibhakabhaka lamabhulugwe leziketi aluthuli.

Isakhiwo semfundo yebanga eliphansi siyabe siyisakhiwo esikhulu ngakho ngakho behlanganisa amagumbi ngemiduli leminyango ethile lesi sakhiwo sileminyango eyisithupha njalo kulamafasitela amakhulu apendwe ngombala oyinevi ngaphandle kuceciswe ngotshani lamaluba amahle.

egumbini labantwana befuno eliphansi emidulweni yabo kuyabe kufawe amaphetshana awokufundo ayizincediso ayabe elemifanekiso ethile kumbe amabala athile ayancedisa ukuthi abantwana noba behleli phansi benelise ukuba bebala

kusetshenziswa ngabafundi nxa besikolweni nxa befunda izifundo ezitshiyeneyo labebanga eliphansi balama computer alingana lebanga labo abawasebenzisa ukufunda ezikolweni zabo

Igumbi lokufundela izifundo zeScience lihlale kuvaliwe amafasitela ngamalembu. Lilempompi eziphuma amanzi ukuze abafundi bageze izandla njalo lilempompi eziphuma igas nxa abafundi befundiswa ngokwesenza iexperiment.

Ezikolo semfundo yebanga eziphansi ababalisi bafaka izixwayiso emdulwini ukuze abafundi benelise ukuzibala njalo bengazitholi beyenza okungayisikho ngoba okumele bekwenzi kuyabe kubhalwe kulawo maphetshana.

Itshoko siyisikhali esiqakathekileyo kumbalisi , akusebenzeki engelaso ngoba yikho abhala imisebenzi yabantwana kugwembe sibuya ngemibala etshiyeneyo etshiyeneyo

Abantwana abesebangeni elincane balemfundiso yabo abayethula ezikolweni elingana ibanga labo. Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana osakhulayo ayethola leyo mfundo ukuze ayenelise ukudlulela ngaphambili.

Ugwembe isincediso esiqakathekileyo kubabalisi ezikolweni siqakathekile basisebenzisa kakhulu nxa befundisa abantwana besikolo siyabonga.

Litshathi elisetshenziswa ngumbalisi esesikolweni efundisa abantwana lapho ebafundisa ngamakhompiyutha, imitshina esetshenziswa kulezi insuku ngakho liyabe lilikhulu lichasisa ngemitshina leyi ukuze abantwana bazwisise.

Umbalisi wemfundo yebanga eliphansi usebenzisa izincediso ezitshiyeneyo ukuze abafundi bezwisise okumqoka kulakho konke ngumgwembe kanye lamatshoko lapha yikho abhalela khona imisebenzi yabantwana ukuze babone lokhu ayabe ekufundisa njalo bazwisise.

Abantwana abafunda esikolo sebanga eliphansi babonakala ngokugaxa izikhwama zabo emuva njalo bengaxe amabhanti womabili bahamba bebabili kumbe bebathathu

Esikolo sebanga eliphansi bafundisa ngemifanekiso etshiyeneyo ukuze bazwisise lokhu abayabe bezama ukuxhwayiswa kumbe ukukufundisa lalaba abangayenelisiyo ukubala uyabanceda kakhulu ngakho leyo mfanekiso kumele ikhange emehlweni njalo ibe lemifanekiso emikhulu ukuze bonke abantwana beyibone

Imfundo eyebanga elaphansi yasephurayimari utshani buhlala buqunyiwe njalo kuceciswe ngamaluba lezihlahla. Kuvulwa izindledlana ukuze abantwana bengahambi otshanini njalo bengalunywa yznyamazana.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu basesifundweni sabo sokufundela ukutshisela izinsimbi. Bavale ubuso bevikela ukuthi bengatshiswa zinhlansi lezi njalo omunye uyasebenzisa lowomtshina omunye ekhangele ukuze afunde ukuwasebenzisa ngendlela eqondileyo.

Isikolo semfundo yebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela izifundo zempilakahle, besebenzisa imitshina ethile bechasiselwa ngumbalisi wabo ngokusebensisa leyo mitshina. Bagqoke izigqoko zabo zesikolo ezilombala omhlophe begqoke lamajazi aluhlaza tshoko.

Abantwana bezifundo zebanga eliphezulu besegumbeni labo lokufundela umsebenzi wezandla owokulungisa inwele, bafunda konke ukufunda ukugezisa inwele, ukulungisa , ukuluka, ukugela. Bagqoke iyunifomu yabo yokusebenza elombala oyisibhakabhaka.

Bebanga eliphezulu begqoke impahla zabo ezokuzivikela ezilombala oyi navy begqoke izingwane eziqinileyo ezivikela amakhanda ezilombala olithanga lapho besegumbini labo lokusebenzela bebambe imitshina embalwa.

Abantu besikolo sebanga eliphezulu befundela ukutshisela insimbi bagqoke impahla ezokuzivikela njalo bafaka amaglavisi ezandleni lamagogolosi okuthi bangatshi ngaleyo nhlansi nxa betshisela.

Abafundi bebanga eliphezulu basezifundweni zabo zensimbi umbalisi ebachasisela ngokusebenzisa umtshina othile. Bayabe begqoke impahla zabo zokuvikela kanye lamagogolosi ukuzivikela ukuthi bengalimali

izifundo zebanga elanga phezulu ulakho ukufundela imisebenzi yezandla ukuluka inywele ukuzigeza owokuzigela njalo kulemitshina abayisebenzisa ukuthi befunde lesosifundo ukuze bebelolwazi ngokulungisa inwele.

Abafundi bebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela izifundo zesayensi. Igumbi leli lilombala olithanga njalo lamathiyili ayabe a emhlophe nke. Abafundi bafunda leso sifundo bengqoke ababhatshi amhlophe nke njengodokotela bakusasa.

Egqoke ibhatshi lakhe lokufundisa Eyelule isandla echasisela abafundi bakhe abahleli ematafuleni lasezitulweni. Ngesifundo esithile. Abafundi bakhanya bephakamisa izandla bekhuluma, ngalokhu abakufundiswa ngumbalisi wabo.

Bezikolo zebanga eliphezulu. Basegumbini labo lokufundela. Bagqoke uzikipa ezimhlophe nke! Leziketi eziyisibhakabhaka. Baphakamisa isandla, befuna ukuphendula lokho abakubuzwa ngumbalisi waboLokho kutshengisa ukuthi bayabe, bezwisisa lokho okukhulunywayo.

Izikolo zebanga eliphezulu bezifundiswa ukusebenzisa imitshina yokuquma amaplanka ngendlela eqondileyo. Bafundiswa ukubamba umtshina lo kanye lokuquma ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi iplanka liphume ngendlela enhle

Igumbi esincedisa esisetshenziswa ngumbalisi nxa efundiswa ngokwe emfundweni yebanga eliphezulu ibe ligumbi elivulilweyo ukuze nxa abantwana befunda bekhululeke

imfundo yebanga eliphezulu sekuyikufunda usebenza ngezandla ukuze ube kwazi lapha ufuna ukufunda ngokuxhumanisa igabha lamanzi ukuze liyefinyelela emzini wakhe bayalithenga bayefundiswa ngalo belibambile umbalisi wabo ebancedisa ebachasisela ukuthi leyi ipipe uyifaka ngaphi lo utshina ungena lapha leli ibhawudo ulifaka ngaphi lokhu kwenza

Umuntu engafikisa iminyaka elitshumi lasitshiyagalombili uyabe engasatholi imfundiso yasesikolweni uyabe esehamba ezikolweni zangaphezulu aye fundela umsebenzi yezandla. Bayafundisa kwesinye isikhathi imsebenzeni etshiyeneyo ukuze abekwazi lomsebenzi.

Izikolo zebanga eliphezulu befundela ukwakha. Begqoke izimpahla zokuzivikela. Emakhanda bagqoka ingwane eqinileyo, begqoke lempahla zabo zokwakha ukuze bengangcoli nxa bevuba udaka lapho umbalisi ebachasisela ngokuqakatheka komsebenzi lo abe abawenzayo.

Ezebanga eliphezulu umbalisi kasami phambi kwabantwana afundise achasise ngamabhuku sebephuma ngaphandle bayehlolisisa izinto bethole impumela yazo babuye bazibhale kumhloliso yabo.

Izifundiso ze science and technology zifundwa abantu begqoke njengabo dokotela bakusasa njalo besenza ama experiments ukuze bedingisise ngalokhu abayabe behlangana lakho ekumveni.

Esikolo semfundo yebanga eliphezulu, abafundi kuyibo abaphambili kwamatitsha. Amatitsha ehleli phakathi kwetende ezitulweni elalele lokhu okulethwa ngabantwana besikolo. Kukhanya yinto eyenzakalayo ukuze bebone ukuthi abantwana sebelolwazi

Izifundi zebanga eliphezulu zinengi kakhulu njalo zitshiyana ngempahla ezigqokwa ngabafundi. Kulabanye abafundi abagqoka izikipa ezimhlophe nke, begqoke iziketi kumbe amabhulugwe aluthuli. Lokhu kwenza kwazakale ibizo lesikolo sabo.

Isakhiwo sesikolo semfundo yebanga eliphezulu kungena abavakatshi beyamukelwa ngumbalisi kanye labafundi begqoke izikipa zabo ezimhlophe leziketi zabo eziluthuli.

Abesikolo sebanga eliphezulu basegumbini labo lokufundela, begqoke izigqoko zabo, lamajesi aluhlaza tshoko. Phambi kwamatafula abo kulezingwalo zabo abazisebenzisa ukufunda. Njalo kulawomatafula bahlala ngababili ngababili.

Abafundi bezifundo zebanga eliphezulu bevakatshele indawo yezempilakahle okuthiwa yilebhu lapha abayahambisa khona ngokungcinwa kwezilimo kanye lezinyamazana lokuthi ziphiwa kuphi ukudla ukuze zikhule ngendlela eqondileyo.

Ngabezinga laphezulu besiya esikolweni bayabe bethwele izikhwama ezinkulu nxa izikolo zivulwa bathwale impahla zabo zokufunda.,ngwalo zabo ngoba bayahamba izikolo zivulwa beze bephenduka nxa izikolo zivalwa.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu basegumbini labo lokufundela ngemva kwabo kulomgwembe olombala omnyama. Bagqoke impahla zabo zokufunda behlezi ematafuleni bekhangele ngaphambili kwabo lapho okuyabe kulombalisi wabo.

Izakhiwo zezikolo bayafaka amabhakani amakhulu ukwenzela ukuthi umuntu loba ehamba edinga leyo ndawo uhle ayibone ibhalwe ngamabala amakhulu bayathanda ukuvala imigwaqo yabo kwenzela ukuthi inhlabathi ingagulisi abantwana besikolo.

Kulapho okuhlala khona izingwalo ezitshiyeneyo. Izingwalo zihlala emakhabothini njalo izingwalo zihlala ngokuthi zabhalwa ngubani lesihloko sogwalo. Lokhu kwenza abafundi bathole lula ingwalo abayabe bezidinga.

Kusesikolo semfundo yaphezulu, suleminyango lamafasitela alombala oluhlaza tshoko. Silezitina eziluthuli ezingafakwanga ipenda, njalo silezigodo ezilombala oluhlaza tshoko.

isikolo sebanga eliphezulu kulebhakani egedini lesi sipendwe ngombala wesibhakabhaka abantwana baleso sikolo bagqoka izikipa ezimhlophe nke leziketi eziyisibhakabhaka.

Izinga eliphezulu besegumbuni labo lokufundela belingisela umbalisi wabo ebafundisa lokho okutshiyeneyo , igumbi leli lilamafasitela amakhulu ukwenzela ukuthi kube lokukhanya njalo kungene umoya ohlanzekileyo

Ezingeni eliphezulu belungisela umbalisi wabo ngesikhathi ebafundisa ngezemidlalo , besendaweni yokudlalela imidlalo begqoke izikipa ezilombala oyisibhakabhaka , iziketi lamabhulugwe aweluthuli

izikolo gikelele sezithenga amabhasi kumbe izimota ezincinyane ukuthwala abantwana besikolo lokho kubayenza behlale bevikelekile e kumbe ukutshontshwa ngabantu njalo ukwenzela labo abahlala khatshana bethole inyawo ezilula ezizabahambisa esikolo.

Umbalisi webanga elemfundo eyaphezulu engahlala isikhatshana uyabhalisa abantwana imihloliso ebona ukuthi abantwana bayazwisisa lokho abakufundayo. Usebenzisa usiba olubomvu ukubhala impumela yalabobantwana njalo babhalela kumaphetshana.

Abebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela. Bafunda ngobunengi phakathi kwegumbi elilodwa, ngakho umbalisi wabo usebenzisa imitshina yakulezi nsuku enjenge speaker ukuze bezwe lalabo abayabe bekhatshana.

Abantwana bengafika ebangeni lemfundo yaphezulu bayabhaliswa umhloliso behlola ukuthi ulwazi batholile yini ulwazi olulingeneyo njalo baphumelelile bazwisisa lokhu abakade bekufundisa okweminyaka ethile. Ngemva kweminyaka leyo bayabhaliswa umhloliso behlolwa.

Sikhona isibanga imfundo yebanga ephezulu bayenelisa ukufundisa abantwana abanengi ngesikhathi sinye. Lokhu kwenza isifundo behle besifundise ngesikhathi sinye njalo bedlulele masinyane ezinye izifundo ngoba laba abantwana bayazwisisa masinyane.

Ngesikhathi silomkhuhlane we covid 19 abantu babegqoka ama mask emakhaleni abantwana bebanga eliphezulu bagqoke amajesi alombala oyisibhakabhaka lama mask.

Abafundi bebanga laphezulu lalabo abafunda imnfundo ephakemeyo benza izifundo zabo besebenzisa imitshina ekhanya ukuthi isetshenziswa ngodokotela abaqeqetshileyo.

Izikhali ezisetshenziswa esikolo umgwembe letafula katitsha kanye lama tshathi izincediso ezisetshenziswa ngababalisi nxa befundisa abantwana.

Abebanga eliphezulu bafundisa imidlalo etshiyeneyo etholakala emhlabeni wonke jikelele. Lapha bafundiswa umdlalo wokujika ibhola ngesandla bengamantombazana akukhethelekile loba ungumfana loba uyintombazana.

Ngabafundi bebanga eliphezulu. Kulamagumbi lapho esigcina khona ingwalo ezitshiyeneyo. Lapho abafundi bayangena basebenzise lezingwalo. Ukudingidisa ulwazi, nxa bephiwe imisebenzi yangekhaya, ngumbalisi wabo.

Umbalisi webanga lemfundo yaphezulu ufundisa abafundi bakhe ngesifuyo okuthiwa yimbuzi. Ubanikeza ithuba lokuthi bayibonisise njalo bayizwisise ukuthi imbuzi iyisifuyo esinjani njalo iyehlukana kanjani lezinye izifuyo.

Imfundo yebanga eliphezulu iqalela umntwana engaba leminyaka elitshumi lantathu kusiya kwelitshumi lasitshiyagalombili. Ngakho kulezikolo ezifakwe ngezindawo ezitshiyeneyo ukuze abantwana bafinyelele kulezondawo bethole lolulwazi laleyo mfundiso.

Besidla ukudla besetafuleni linye besebenzisa imiganu eyabe imhlophe nke ukudla okuyakha umuzimba okunjenge rice lamabhanzi alamafutha okuqakathekileyo ngamanzi okumele umuntu awanathe nsukuzonke.

Abafundi basegumeni labo lokufundela lilombala olithanga uphahla lomhlophe nke phambili kwabafundi munye ngamunye kulomtshina walezinsuku okuthiwa yikhomputha abawusebenzisa nxa befunda lapho bayabe bebhalabhala okuyabe kuchasiswa ngumbalisi wabo.

Izifundi zempilakahle ema university bafunda begqoke amabhatshi amhlophe nke, njalo basebenzisa imitshina esetshenziswa ezibhedlela lase makilinika. UkuhIolisisa ngemikhuhlane ethile. Igumbi labo liba mhlophe nke.

Ababalisi abafundisa eyunivesithi lelo gumbi liba letafula njalo liba lefasiteli elikhulu phakathi kulemitshina yalezi insuku esebenzisa ukulungisa amaphetshane asetshenziswa yizifundi nxa besezifundweni zabo ikhabothi lokugcina lawo maphetshana.

Euniversity bayafunda behlala ezikolweni lapho abafunda khona. Kulezondawo kuyabe kungalazigudu zokuchayela impahla. Ngakho abafundi bachaya lezompahla kumbe amalembu abo phezu kotshani, ukuze ziwome.

Amagumbi ahlala abantwana be yunivesithi ngamagumbi ahlanzekileyo alombala omhlophe njalo bayafaka amafasitela lezibane ukuthi kube lokukhanya basebenzisa amalembu amhlophe nke ngoba kungabantwana abakhulileyo.

Abafundi baseyunivesithi besegumbini labo lokufundela besebenzisa imitshina yakulezi insuku okuthiwa yi computer lo lalowo uyabe elomtshina wakhe okuyikho lapho abhala khona konke okuyabe kuchasiswa ngumbalisi wakhe.

EmaYunivesi kuyafakwa amabhakani ayabe ebhalwe ukuthi imota zingatshiywa ezindaweni ezithile .Lokhu kwenzelwa ukuthi izimota lezi zingabangi umsindo zibangela abafundi abayabe besezifundweni ezithile njalo kwenzelwa ukuthi kube lokuhleleka endaweni leyi.

Igumbi lesifundo leseYunivesi. Phambili kulengwalo ezithile njalo phambili kulomtshina walezi insuku okuthiwa yikhompiyutha yaleli gumbi elincinyane elilombala omhlophe nke lapho umfundi ayabe ezibalela khona.

Isakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomnvu gebhu, iminyango umhlophe nke ,uphahla lubomnvu gebhu, utshani benziwe ngendlela enhle ukuze kukhanya njengendawo ebukekayo.

Igumbi labafundi beyunivesithi liba lemi gwembi emibili kulogwembi wakudala oyabe usebenzisa ukubhala olombala oluhlaza tshoko logwembi wakulezi insuku oyabe usebenziswa ukubonisa imfanekiso oyabe usentshenziswa lomtshina wakulezi insuku okuthiwa Yi computer

lapha abantu abafundela imisebenzi etshiyetshiyeneyo ukuba ngababalisi ukuba ngodokotela ukuba ngabo nurse lapha bathola ulwazi bathola izicoco ngemva kweminyaka ethile sebefundile lolulwazi lwemisebenzi abayifisayo

Umduli wabafundi abaseYunivesithi iyaceciswa ibe muhle njalo ubonakala ngemtshina yakulezi insuku oyabe ingcwele ngaphakathi. Umgwembe lawo ngowalezi insuku oyabe umhlophe uthe nke, amatafula abo ayabe emade ekhonale njengoba abafundi bebanengi.

Ibhakane elitshengisa indawo elezendlalo ebangeni lohlobo lwaphezulu lweyunivesi ukwenzela kwalabo ababe bengela lwazi lokuthi kungaphi kwendawo

abafundi base university bayenelisa ukufunda behlala ezikolo lapho abafunda khona kulamagumbi okufundela kulamagumbi okulala emagumbini okulala bayafaka amabhakane alenombolo atshengisa ukuthi ligumbi likabani

I university yindawo lapho abantu abathola khona umfundo etshiyetshiyeneyo ingakho ungaqade abangalakho esikolweni usuka uye university uyefundela nxa ufuna ukuba ngthitshala ufuna ukuba ngudokotela uhamba e university uyethola izifundo zakhona

e ma university kulendawo lapho okugcinwa khona ingwalo ezitshiyeneyo zezifundo eziyenziwa ngabafundi bonke jikelele izingwalo lezi zihlala ema shelufini ngezifundo ngezifundo ukuze abafundi bezithole ngokuphangisa

Abaye university, sekulama University atshiye tshiyeneyo. Lamasonto lawo se-avula ama-university. Ikhona eyinye okuthiwa yi Catholic University of Rwanda. Layo ngeyinye ye university eyaziwayo elizweni lase Rwanda.

Umuntu engazizwa ephathekile kuqakathekile ukuthi ehambe eyevakatshela abezempilakahle ukuze bayemhlolisisa badingisise ukuthi engabe ehlaselwa abangelwa yini kumbe uhlaselwa yiwuphi umkhuhlane

Okufundela khona abafundi abafunda ngezempilakahle abase university. Ikhukhu elimhlophe nke .Liyabe lilemitshina lezincediso abazisebenzisa ukudingisisa izinto ezithile abayabe bezifundiswa ngumbalisi wabo .

EYunivesi balesikhathi sokuthi kube yibo abafundisa amatitshala abo elalele. Lokhu kubenza bebone ukuthi bayazwisisa yini izifundo zabo. Kuyabe kulabantu abatshiyeneyo bezolalela isifundo salowomfundi.

Ukuze ubenguchwepheshe wezempilakahle mele uyefunda uthole isicoco eseYunivesi okuthiwa yisikolo sabezempilakahle

Ukucecisa kubalulekile ezindaweni ezithile. Ezindaweni ezifana lamaYunivesi bayafaka utshani obuncinyane lamaluba lezihlahla ezithile ukuze kube yindawo enhle njalo ekhangelekekayo emehlweni abantu.

Uzivoxavoxa kuyinto eqakathekileyo ngakho ke kuqakathekile ukuthi umuntu angafunda ingwalo azinike ithuba lokuthi akaphumuze ingqondo akayedlala ibhola , kulendawo yokudlalela ibhola.

Sithi abafundi bafunda bebanengi egumbeni elinye usebenzisa imitshina enjengesipika ukuze wonkumuntu azwe okuyabe kukhulunywa ngumbalisi wabo

Abafundisa ema university baxhayisa izifundi ezihlala euniversity ukuthi emagumbini abo kuhlale kuhlanzekile ukwenzela ukuthi bengabambi imikhuhlane, njalo ukwenzela ukuthi labazayo bethole kuyindawo ehlanzekileyo.

Ezikolo zemfundo yebanga eliphezulu kulalapho okugcinwa khona izingwalo ezitshiyeneyo. Lapho abafundi bayangena betshone bezibalela lezo ngwalo. Izingwalo lezi zihlaliswa kumakhabothi ngezifundo ngezifundo, isibonela izingwalo zesiNdebele zifakwa endaweni enye ukuze zitholakale kalula.

Abafundi asebeqhubekela phambili besiyafundela izifundo ezitshiyeneyo ema university ngobunengi babo bafundela emagumbini amakhulu ukuze bahle bafunde isifundo esinye ngasikhathi sinye

imfundo yaphezulu iqakathekile njalo kumele umuntu azimisele kakhulu ukuze aphumelele lapha abahlala khona bahlala ezindaweni umuntu ahlale egumbini lakhe yedwa ukuze aphumelele

Euniversity kuhamba kufakwa amabhakani ancedisa abafundi ukuze bangalahleki lapho abayabe besiyakhona. Lasemagedini kuyabhalwa ukuthi lapha kuyangenwa kumbe lapha kuyaphunywa. Lokhu kuncedisa ukuthi kungaphambaniseki, njalo kungabi lokuvimbana, nxa abantu bengena.

Bayafundela abafundi abase Yunivesithi abafunda ngezempilakahle kulamagabha amakhulu, amancinyane alemibala etshiyetshiyeneyo kulemithi ngaphakathi kwalawo magabha kulamabhokisi kanye lomgwembe.